hayssi ta xeelliya wode keehipe lo7iza keetta gidishin ikka ta xeellishin issi xaley bayzettiza keetta misates appeka gaxa baggara issi attuma adde eqqidage taassi beettes keettikka keype lo7izayssa

hayssan kehipe lo7iza bessi beettes a giddonka sa xellishin daro keethtati de7osona keeththe giddonka kehipe cil7izi beettiza mitadi beettosona he keethta bollaka qasse bolla baggara qorqorezi zo7o qalamenti yetti uttes

Hayssan cora asati duge hokkidi biitta go'ishe de'oosona eta giddonka macikka attumikka de'ees baggati qasse pude eqqidi xeellosona eta giddonka baggati hu'e bolla koppiye wottidi de'oosona

Asikka kaamekka imettanaw dandayiza oge gaxxara daro asati dunguze oyqqidi ya kushenne ha kushenne oykkidi nam'a nam'a gelidi oykkidi eqqidayssi taassi beettes appeka ya baggara ha simmidi yiza asatikka tassi beettosona.

hayssan sinthe baggara keehippe donza asati beettosona etikka gammo biitta asa gidoga erisanas gammo dunguza ma7idi uttidosona ubbu asikka shiiqidayssi tobeta tobano shiiqidage erettidayssakko

Ha misilen cora asati doossana eta giddoppe na7u macasati gammo dunguza ma7idoossona etappeka gu7era si addey gammo dunguza radiya koppeya wottides.

issi gita keetta bootta qalamera ti7ettidi mastoote daro baggan diya keettay deees appe ha baggara mitappe oosetira oydetinne missi attuma addekka beettees

hayssan ta xeellishin oyddu asati kehpe lo7eyageti ha xeellishe eqqidosona eta giddonka nam7ati dunguza ma7idosona eta giddonka nam7ati borsa oykkidosona eta yuushonka cora asati de7oosona

Hayssan cora asati beettosona etappeka heedzsu donza asati sinthe bagga kiidi eqqidi issoy kushen maate oyqis heedzdzati qasse toore kushen oyqqidi gammo dunguza ma'idi gammo koppiyakka wottidi eqqidosona.

hayssan keype cil7ida bessan daro asati shiiqidi uttidosona ubbaykka dumma dumma may7o ma7idosona eta giddonka issi attuma adde hu7e bolla gammo dunguzara diza koppiye wottides

ha'i ta xeellishin hayssan beettizay azee giikko hayssan daro asati tobeta shiiqidi uttiragetti beettosona ubbatikka oydde bolle guye zeempidi uttidii ubbaykka ha xeellishe beettosona etta giddonka daro gita gita asati de'oosona

hayssan keype coro asati de7osona daro bagga asatikka sinthe sinte baggara eqqiraageti botta kootey ma7ida issi beettes guye baggarakka issi issi asati hu7e bolla gaammo dungu zara diza qoophe wottida issi beettes

hayssan cora asati beettosona eta giddonka dumma dumma afalama7ida asati de7oosona eti zempira oyde bollaka daro malkera xibabi oosetidi beettes etikka coridi dizayssati attumanne macanne de7osona

Hayssantha xeellishin keehippe lo'iza heedzdzu asati ha simmidi uttidosona etappeka nam'ati adde gidishin issinna macakko eta sintanka gita xarpheze bolla gammo dunguzi hiixeti uttisikko

Hayssan keehi lo7iza issi addey deees ikka zo'o koote ma'idi ha xeelidi uttides ikka kushe xarpheze bolla woththides ya baggara ha baggara nam'u asata hashe beettees etikka tobe tobiza misatosona.

Hayssantha xeellishin daro asati uttidayssi beettes etikka daro asati botte shurabey ma'idi de'oosona eti ma'ida shurabe bolla gisteka de'eesi etikka ubbay darey baggati koppiye hu'en wotida macati hu'en gammo dunguzekka goxida geti de7oosona.

hayssanta keefe lo7izanne keepe malaliza adde asa be ashe days ikka kushe bolla saate wottidayssi keepe al7o miisha ekkizayssi beettees ikka tobe to bisishe dizayssa milatees

Hayssan issi dunkane garsan daro asati uttidayssi taas eretes hayssan diza asaykka issife tobe tobano shiiqida asakko hayssi asayka baynte qooren gammo dunguza wottizayssi erettes.

hagan tani xeellishin cora asati tobeta tobeyosan shiiqiri uttirosona eti uttira oydekka bootta gikeettaykka keehi dalga cora asatikka hegagattan doossona

Hayssan keehippe cora gidida asati qooda qoodiri erana dandayettenna asati issipe uttidi tobeta to bishe de'oossana eta gaattanka issi maca naya sinthen madireke bolla eqqada maykera dimxe doqotara haasayashe maxaxire wotaradawus

Hayssan cora asati uttidi de'osona etappeka dariya bagga asati gammo dunguza may'o may'edi uttidossana baggati koppiyenne koose surenne gammo dunguzara dizayssa ma'e dossana etappeka guye baggara

issi gita maca asa de7iyara dugey hokkada kushey bolla manqorqorera haatta oykkada duge bashe bolla qolashenne meeccashe de7awus ippeka ya baggara tamay pude laccidi eexishe de7iyaage beettes.

ha asati keehippe saroteta koyiza asata gido gaa biiti ubi eres etikka keehippe adussa mita misatizayssa qachidi oykkidoyssa tamen oyttidi pude eettizayssi gaammo dunguza ma7ida asatakko

ha bessan issi kehiyppe aduqqidi dicciza maata giddon heedzdzu oyddu asati issife eqqidi tobizayssi haa siyidayssi taassi beettes issoy ha simmidi eqqis nam7u attumati gede simmida issoy qasse ye bagge simmidi eqqidayssi taassi beettes

hayssi kehipe aypen xeellana malalizanne aypen xeellana lo7iza kehipe cil7i cil7i cil7iza mitata yuushora dizayssapfe giddora ogezi diyayssan coro asati gede simir beettes

Ha nam7u qaare giza miishati do7ati ha simmiri xeellizayssi taassi beettes etikka kare medoosa issipe wore garsan dizayssa daro to mite xeeran guppi guppi bizayssa.

Hayssi keehi pude xoqiza bessa gidishin keehi cil'iza maatay pude baggara bibiro biro diccize dizayssi beettes appeka garsa baggara awappe attanas maaddizanne shempi ekkana asaw maaddiza guta guutta bessaside oosona.

ha keeththe keehippe malalizanne kehippe lo7ize keeththa gidishin ha keeththa giddo gelida asi daro qommo qumatanne daro qommo mizabata demmana dandaidage eretiza baakko ushsha uyiza asikka gelikko uyobi daro qommoy deees

hayssan keehippe yashshizanne keehippe dalga giziza keehippe lo7iza cora haatti biitte bolla zin7idayssi tawu beettes appeka gede baggara dhoqu giida dere de7es appeka bollen saloynne shaari beettes

hayssi keyippe malaliza miishakko issi issi asati hayssa urqeppe ekkidi mexiza miishakko ikka aaziee giikko oto geetetiri xeesettes daro baata kathi ekkanau maaddes

Keehippe lo'iza cora asati ha simmidi eqqidosona etikka dariya bagga asay mule gaanawukka dandayettes ubbaykka gammo dunguza kootekka koppiyekka qamisekka ma7ida asati beettosona etappeka guye baggara mitti beettes baggati kushen maatekka oyqqidosona.

hayssan daro tophphiya asay malalettidinne ufaytidi ma7iza ma7o ma7ida nayti ha simmir nam7u macanayti de7osana duuna bollekka aykko maske gizayssa ma7idi kushe bolla bayndireoykkidi dizayssi yuushon kaasi dizayssi erettes

hayssan guuthanne gita gidira asati hayssabessan uttidayssi taassi beettes etikka pude baggara dizayssi issi macanayo qommidi issi adde miicishe dizayssi beettes garsenka qeeli naytikka de7ettes

Hayssan keehippe lo'iza oyddu asati eqqidosona etappeka na'ati qeeri naa nam'ati demmo gita asa gidishin nam'ati eta yona misatosona aayeesikka na'eessikka hu'e keehippe adussattenne.

Hyssan keepe malalizanne keepe lo'iza miishati de'oosona etikka daroti ciishshan giigidageta gidishin etappeka ha baggara qasse masobe gizayssi deees etappeka demmo gede sintha baggara ciishshe matan kiraare gizayssi beettes.

Cora attuma asay denban uttidi kushenka toora oykkides eta giddonka daroti kofiya wottida carqetaka hu7e qachidosona eta giddonka issi siyasay dunguza qach.

cora asay oge bolla bishe des etikka daro macasay xibebeya ma7iri hu7enka shaashe goxxiri qiiba naata kushen goochidi himettide doossona

Ha denban cora asati issi ogeya oykkidi kudekka biidde eka gaattanka issoy bootta naqala maydi koppiyantara wottidi himettes.

Hayssanta xeellishin daro asati sinthe bagga maate bolla zin7iri beettosana eta giddonka issina koppiya wottada silkekka sintara oyqada ichadus eta matanka daro attumanne macanati de7oosana

hayssan daro macanne attuma asati gammo dunguza ma7idi eqqidosona macati qamise bolla gammo dunguze diza qamise maa7idi attumati qasse gammo dunguzera diza koote ma7idi eqqidosona eteppeka guye baggara mitazi beettes

ta hayssan xeellishin keehi cil7idi lo7iza dere bolla gutta bessara daro asati gaxa gaqa oykkidi pude bizayti beettosona

Hayssi misileta xeellishin keeppe malaliza misilekko ha misile bollaka kawo dooriza asati issife paydoyssan nam7an heedzdzan oyddan ichashan usuppunan dumma dumma asatikka shurabekka kofikka diyagge beettes.

Hayssan ta xeelishin keehippe lo'iza gita keeththa gidon tophe kaworanne issi awa biitakko eretenna hara biita kawora issippe uttidosona. etappe gidon xarphezikka dees. A bollakka birata bara aybakko uttis appekka ya bagara tophiya bandiray uttis.

hayssantha xeellishin faana dijitale giza xuufe deees appeka gede baggara daro asati shiiqidi utthidosona etappeka madarake sinthe beggara dees madirake bollanikka issi oyddu asati utthi ha xeellishe ha

hayssan keehipe cora keehippe dari dari darida xuufeti daroti dizayssi beettes appeka giddon giddon issi issi misile de'ees issi misilen attuma asi issi misilen cora asati dizayssi beettes

hayssan taa xeellishin issi lo'iza qamise mayada hu'ekka shaashera xaaxada dimxe kessiza mayke kushen oykkada yaatada haasayiza mishiriya de'awso i kiwo bollaka dawutara misatizazi dee'es

Hayssan daro attuma asati de7oosona etikka kowase kaa7iza naytattenne etappeka sinta baggara kameeray beettes issoy issoya qasse qoommidi waasside de7oosona eta yuushonka eta daggafiza asati de7osona

Hayssan keehippe maralizanne keehppe lo7iza xuufera xaafettira amaarakilile beraawe giza xuufe beettes atteka ha baggara cil7idi beettiza gutta maatati beettosona atteka ya baggara gita keettay beettes

hayssi topphiya giddon diza biittani daro bessani diza miisha gidishin nuusi poo7o immizanne poo7o biittayo immanas maaddiza keehippe wolqama miisha gididoyssa nuni keehippe eroos.

Hayssan issi lo7iza katama giddon nam7u attuma asati yaa simmidi eqqidayssi eretes ha baggarakka diza attuma adde aybakko karetaba kushen oykkidi deees etikka maburate lo7etiza asatakko

hayssankeehippe cora mabiraate pawuleti beettosona etikka mabiraate wolqa immizaytatene etappeka ha baggara dizayssi issi olla misatiza simmintoro oosetidabi deees dhametanka ha baggara qasse giddo baggan simminthoy utti uttis

laapa nayti hayssan shiiqidi duge hokkidi eti duge xeellishin sayka omarsida bessan daro nayti dizayssan mabratey bollara duge xompizayssi xompe kipe eta bessi shin dawutare bolla xaafizayssi erettes

Hayssan taassi issi ogezi beettes ogeppeka ya baggara issi shuchchan oosettiza keetti simntoora shuchchara walaketi oosettira keetti beettes appeka ya baggara wurira keetti beettes.

Hayssan ta xeellishin mabraate wolqa immiza guye baggara keeype gita bootta qalamentettida miishi beettes ikka garsa garsa baggara qasse daro malken karettanka booththenka zo'onkateetira issi beettes appe sinthe baggarakka issi attumadey salo misatiza malkeraj jiza mao maydi eqqes

Hayssi keype lo'iza bessa gidishin bude baggara keype worattiza wori deees appeka giddora gede simmidi ogezi dizayssi beettes tani keype malales.

daro cililo malke koote maa7iri eqqira asati de7oosona banta huphenka qoobe wotti utturosona itikka mabiraatiya pawuliya giigisside de7oosona baggati garsan eqqida nam7u asati bollan de7oosona

Hayssan ta xeellishin sinta baggara gita mabirate pawule bootta gidiraage eqqis appeka ya baggara qasse makinati cora makinati pudenne dugenne biyaggeti aspalte bolla de7oosana.

hayssan issi keeththe giddon heedzdzu attuma asati uttidosona etappeka issoy eqqides issoy qasse toye bolla uttides issoy oyde bolla uttidi komputere goro gorishe deees etikka nam7ati zo7o shurabe ma7idosona

hayssanta xillishin sahane bolla issi yeechche hiixettidi a bolla ashoynne qixi marshinne uttidi beettes a miyeerakka barbare uttidi beettes hayssi keefppe al7o miishan bayzetteda qumakko

Hayssi malala baakko issi issi bessanta xeellishin daro suuqe giddon beettiza craoracora cora miishati hayssan de7oosona ha baggara ma7oti caammati borsati de7oosona giddo baggan zaytinti haylandera cora baas de7ooso

hayssan cora asati ha simmidi eqqidayssi beettes issi baggarakka duge baggarakka waraqate pude baggarakka waraqate dizayssi dalgan dizayssi beettes anka issi milone bira issi antene wondimu7ale mugiza adde immidoyssi beettes

ha adde kehippe lo7iza adde gidishin ikka kehpe wolqamanne eri dizo asa daanates ikka miisha shiishshizo bessan oottida asakko appeka ha baggara kehpe tophe bandiray nam7ay lo7eay si beettes

Ha misilesa xeellishin issi issi cora cora baata oykqiza misates ikka issi issi laytha giddon apun apun miish shiiqidakko bessees ikka salo misatiza malkenne booththa malken xaafetida xuufeti bettessona.

hayssan issi attuma adde keepe donza gidibenna adde miishe ba kushen oykkidi uttides e miishe giddoppeka ha bagga gaxara dizay nam7u teetu bira gidishin duge baggara qasse kushe bolla issi silke dees

ta hagan xeellishin issi usuppun gidiza asati de7osona eta gaattanka issina barke maca gidishin hankoti attida ichashati addekko addetappekka issoy hu7e bolla maxaxire wotti uttus etappeka guye baggar keehi lo7iza keettay deees

hayssan ta xeellishin keehippe lo'iza keetta giddon oyderanne xarpezaara keehippe lo'iza issi beettes ta ha keetta xeellishin issi aykko katta miza keetta misatees

dalga aspalte gaxan daro cora motoreti eqqidosona etappeka ya baggara ogeppe gaxara keehippe lo7iza heedzdzu keeththati beettosona etikka sa7i umarsida gisho maburatenne aykko lo7iyabatan lo7idi de7osona

ta teellishin hagan nam7u asati sarotetide eqqidosona etappeka issoy chayna gidishin issinna itiophiawe eta miyenka toophiya baynderay ya baggara eqqes

Hayssan issi macashay lo'etada miicashe ogera bawus akka issi kushen laptopppe oykkada issi kushen tukke oykkada issi baggara qasse hashe bolla borsa ba'ada hemettashe de'owos.

hayssi wogagen mobayle giza xuufera diza daro xuufeta oyqida beechchizayssi de7oosona etappeka ha baggara daro xuufeti duge duge xaafechidi de7oosona bolla baggaraka wogagen banke giza armara dizayssi deees

Hayssan ta xeelishi issi donza atuma adde eqqidi haasayide kushentara qaatide ha baga simidi eqqidees. izikka hu'e bolla kofiye wotidi boththa shurabe mayidi eqidees. guy bagara issi atuma adde oyde bolla utidi goye bagara aykko biiro misatizabay beetees.

hayssan qoppennan tama metoy gakkikko maaddiza asati beettosona etikka nam'ati eqqidi beettosona eta kaamekka zo'o qalamera tihetti uttis he qalame bollaka ha baggara aykkoba laxafir yuushobi deees

Hayssan tama mesoy gakkikko maaddiza asati ubbi shiiqidi oyde yuushon yuuyi uttiri xarpheze bolla yuuyi uttiri issife to bishe dizayssi beettes etappeka xarpheze bolla haattikka de'ees.

Hayssan issi adde ya bagga gaxxara issi adde ha baggi gaxxara xoqo otturi issi beettiza xuufe oykkidi de7osna eti oykkiza xuufekka daro misileta oykkis he misilekka tami eexikko toyssana maaddiza miishata bessees.

Xayssan cora asati eqqidosona etappeka nam7u asati sintha baggara tami eetishin toyssiza asata gidishin etikka hu7e bolla koppiye wottidi ha baggara qasseka

Hayssan keehippe lo7iza keehippe al7o miishan oosettiza keethi beettees a giddonkka issi kilaase giddon xarphezaranne oydera de7ees appeka xarpheeza bolla lapitooppe gizayssi de7ees appeka ya baggaara tukke sineykka de7ees.

hayssi keehi malalizanne keehi ufaysiza xelli shinka asa wozna ufaysiza gitanne wolqama gidida keeththi taassi beettes hegappeka garsa garsa baggara gaxeera himettiza attumanne maca asati keehi qeeri naatinne wogga asayka issife himettizayssi beettes

ha bessan keehippe lo7iza cora cora miishati de7oosona etappeka telebizhinekka dees xarpheezikka oydekka dees ya baggaraka eqa wottiza madadarekka beettes a giddonka issi issi xuufera diza miishatikka beettosona

hayssan issi kehipe lo7iza keeththay beettes hayssa keeththappeka sinthe baggara nam7u asati pude toophe bandera xeellishe diza issi beettes etappeka keeththe bolla sinthe baggara toopphey banderay dees hayssi bessayka mangiste keetta misatisko

hayssan daro keeththa keexanaw maaddiza miishata xeellishe cora asati ha simmidi yoosona eteppeka nam7u asati sinthen keehippe haasayide izayssi beettees

Hayssan gisa keeththi simminthoppe oosettizayssi keehippe lo'iza keethti beettees idiza bestanikka daro ogetinne biittati alsfaltera oosettizayssi beettosona.

hayssi ta xeelelishin keehi malalizanne keehippe lo7iza wogganne gita gidida keettay taassi beettes ikka boottanne kareta gidiza malkera taassi beettes ha keetta sinthanka daro asati dizayssi beettes

Hubet larbaminci xidatumayberxefete keetta giza gita keetta sintan nam'u asati eqqirosona issi adde uttis issoy keetta giddo gede geles he keettaykka cililoo qalamenti yetti uttis.

Hayssanta xeellishin sekira zo7o qoroqoron keexettira bootta keetti beettes appeka habaggara oge beettes ogekka kobule woykko shuchchappe oosettira ogekko

hayssan issi keehippe lo7iza keetta giddon keehippe gita gidida soofa giza oyden ya bagga gaxara dees appeka giddon darphezi beettes ha baggagaxara keehippe daro malkera diza miishay darpheze bolla diza issi beettes

Ha addey ta xeellishin keehippe arsakka gidenna keehippe karetakka gidenna attumaddey ha xeellishe dizayssi erettes assi aype bollakka maxaxare dizayssi beettes guye baggaykka aayo salo misate.

Hayssan ta xeellishin keeppe lo7izanne keeppe malaliza keeththa giddon issi daro asati shiiqidi ha simmi eqqidi beettosona eti baynta qoorenka gammo dunguza qoore bolla wottidi de7oosona eta gaattanka issinna macakko.

ha asati ubbikka baynte ki7o bolla issi gutta guttanayta tookkiri dizayssi erettes etikka nam7ati aayo giidishin issoy attumakko attumikka ba naa tookkiri uttidayssa erettes

Hayssan dumma dumma asati de7osona etikka dizay hospitalena gidishin etikka ha baggara issi attumaddey ya simmidi xeelles esappeka ya baggara qass issika ha simmidi xeellees eta giddonka daro asati ayfe bolla mata xare wottidosona etikka dumma dumma malkera diza mao ma7edosona.

Hayssan kehipe lo'izanne keheppe malaliza keeti gitazi beettes ikka ay mala lo'izakko tani inte odana dandayige aska mastotezi keehippe lo'esi keettazi botta qalamenteeti uttides

hayssan markatethanne issi issi waraqatetha oyqqida asati ha simiri de7oosona etikka cora gidishin essappekka nam7ati maca attidayssati attuma gidishin issiattumatiisi issi attumati ayfe bolla maxaxare wottidosona

hayssi asi dumma dumma harge sakikko dumma dumma darobaati sakikko biidi beyettidi ba hargeppe paxiza bessa malatiza keehi gita baara xaafettidi dizaabay hayssa mishilen de'ees

Hayssantha xeellishin heedzdzu asati ha simmidi eqqidayssati taassi beettosona eta giddonka issinna maca gidishin nam'ati addekko etikka issoy issassi siiqo qoncisiyo imota immishe dizayssi taassi erettes

hayssi keehippe malala hanozan oosettiza miisha gidoyssi ta xeellishin erettes hayssika kehipe lo7izanne keehippe ufayssiza miishakko hayssika arbamince hospitale woykko arba mince agime keetta qoncisiza baakko

Hayssan aakime keeththa giddon daro asati ichizayssi beettes etappeka issi attumaddey lo7iza koote worqabaykka aybakko kiise matan dizayssara diza may7o ma7izayssi issi macasa yssi juuse gizayssa immise beettes

Hayssen issi mishiroy ba kushe nam'ata xoqu oothtara haasayayddenne dizayssi beettes ippeka sinthe baggara issi paranja attuma adde dizayssi hu7e bolla qoophe wottidi ooxe lishe miices.

hayssi keyipe lo7iza keettay beetti hayssi haakime keettakko anka coro asay hargikkonne saketikko yiidi hayssan akamettidi paxiday bessa gide hayssi keype eretes heyssanka gede simid biza asati beettosona

hayssan issi oyddu ichashu gakkiza asati beettosona eta giddonka issi nam7u asati ambasadere giza may7o ma7idosona issoy qasse bootta shuraabey ma7ides etikka issoy issayo markatetha wareqete immishe duossona eti dizaykka wositale gibbenattina

hayssan daro asati issi ichashu gakkiza asati beettosona etappeka nam7u maca asati siirenne dooranne kammidi de7oosona etappeka nam7u asati aype bolla maxaxare wotidosana eti diza bessikka akime keeththattenne.

hayssanta ithi ichashu gakkiza asati beettosona etappeka guye baggara dizayssi nam7u macasati tukkesine sinthan eqqi raagesi beettosona sinthe baggara diza gideti markatetha waraqatha kushen oyqqidi nam7ati eqqidosona

heedzdzu attuma asati xarpheeza yuushan issi ooso keetkan uttidosona etappeka issoy biiriya kushean oyqqidi bootta shirabe maay7ides

hayssa nam7u asati haakime keetta gibbe giddon eqqidi issoy isso aybakko imettosona nam7aykka kushen bootta misatiza ba oyqqidi eqqidosona etappeka guye baggara keettaynne makinay deees

hayssan keehippe gita gidida keetta gaattan oyddu asati ha xeelishe eqqidosona etikka bolla baggara bootta mayo mayragetanne qoodhe bolla aybakko matawuqi mala aybakko aattidi eqqidosona etappeka issinna

Haakime keetta gibbe giddon nam7u asati ha simmidi yaageti beettosona eta yuushanka daro asati doosona itikka nam7u asatikka gammo dunguza ma7idosona.

ta hayssan malaliza haaththe be ashe deays haaththeka ha simmiri issi karexi ekkiyaba bollappe ha gukkishe dizayssi beettes akka yuushon eqqidi coro asati xeellishe de7osona

hayssi xeellishin lo7iza bessay aybe giza gidikko hayssi timirte keetta misates appeka sinthe baggara penge bollara aykko boottabaara diza miisha bolla xaafettida xuufekka beettes

hayssan keehippe gade hirxidi go7iza makinazi deees appeka sinthe baggara issi attuma asati coridi de7oosona ikka makinazi zo7o qalamenne kareta qalamen ti etti uttis

hayssen daro asati eqqidayssi beettes daro bagga asati ha baggara yaa simmidi bagga asati yaara haa simmidi eqqidayssi beettes esappeka issoy haasishe diza misates atthidayssati a7es gishe dizayssa misates

Hayssan keehippe malaliza hatta teqqiza bessay beettes ikka diza bessay keehippe worattizanne ya baggaranne ha baggara cil7ida mitatinne maatati diza bessan dizayssi erettes.

Hayssa issi keeththa giddun nam7u attuma asati ha xeellidi eqqidage erettes tani xeellishin eta kushe bolla markatetha waraqata kushe bolla nam7ay ha yuushidi oykkidayssi beettes

oge doonan daro asati issi awappe assiza miissa garsan uttidi issife asa silken dawalin maaddiza siime karde gizayssa bayzzi asati ha baggara uttidayssi beettes aytappekka sinthe baggara issi keetti zizayssi beettes

Issi dalga ogera ha simmiri yiza nam7u asati beettosona etappe guye baggarakka kaame yizayssi beettees ha bagge gaxarekka ogey mooretishe dizayssi beettees.

Ha keehippe lo'izanne kehipe malaliza sohora ha simmidi cora asati yi dedayssi taassi beettes etappeka giddo baggara issi macasaya eqqara deyara beettaws ha simmidi ubbaykka macekka attumikka yiishedes eta gaattanka issoy paranja misates.

Hayssantha keehippe xeelliza wode dammota aggizayssi xaafettizayssi waraqate misatizayssara bolla baggan issi keeththe bolla kaqetiri beettes appeka sinthe baggara mabirate pawulekka beettes.

hayssan issi attuma addey uttiri haa xeellishe de7es;appekka sinthe baggara karetta miishsha bolla ato abraham pantta curukko giza xuufe xaafettirabi de7ees;appekka guye baggara daro meedaaletinne wanccati de7oosona.

hayssan cora asati ha simmidi yiide doosona attuma asatinne maca asati de7oosona etappeka nam7u attuma asati harshe bolla zun7e tookkidi haa yoosona ubbatikka limate oottana giiri pude simmidi yiide deettes

Hayssan issi macase waraqate oykkada yaatada ha simma xeellashe nababizayssi erettesikko akka ha xeellashe diza macaseya amma7ido ma7oykka keepe malalizanne dorzen oosettiza ma7o gidoge erettizayssa

hayssi pirde oosettiza bessakko ha bessanka daro baati de7osona hayssan heedzdzu oydeti guye baggara dishin sinthe baggara iti baynta kushe wottiza xerphezi deees a bollekka tophe bandiray kaqetizayssi beettes

issi keehi gitanne dalga keetta giddon ya baggaranne ha baggara cora oydeti de7osona etappeka sinthe baggara issi heedzdza gakkiza xarphezasi de7oosona issoy ha bagga gaxara de7ishin issoy na7ati ya bagga baggaxara de7oosona

Hayssanta beishin kehippe lo'iza asati lo'iza lo'iza ma'oma'iza asati beettosona etiukka issi attumade kushe dentidi marcha gelana mala coro asata oottidi maykoyqqidi haasasizayssi beettees.

hayssan cora asati kushe bolla puxa oyqqidi githanne dalga gidira asfalteza pitishe beettosona eta giddonka macatikka attumatikka de7oosona daro macatikka daro attumatikka beettosona eta giddonka issi issi macati hu7en shaarshe goxirosona

ta hagan xeellishin daro asati beettosona etikka issi kaame bolla qoshasha qancara caanidi caanidi wottidosona etikka issi mala ma7o ma7idosona issi maca mishirekka pude ki ashe beettawus akka ba huphe bolla koppio wotta uttadus

ha cora asati aaza ooththizo gi nuni xeelliza gidikko etikka oothtizay pite kushen baynta kushen oykkidi duge hokkidi baynta hu7enka shaashey maca asati goxxidi duge okkidi qoshasha pittizayssi beettes

ha kaame bolla moorettiza miishata shiishshi shiishdinne asati caanida issi taassi erettes ha asatikka issi daro burte misatiza malkera diza maama7idi duge makine bolla issi addey xeelles nam7ati xoqu giidi eqqida

malaliza aspalte bolla issi daro daro asati shiiqidi puxa oykkidi yaatidi ka pitishenne ha qoshoshe dentishe dizayssi erettes etsa giddonka maca asinne attuma asikka dizayssi erettes

Hayssan cora asati de'osona etikka hokki hokkidi issoy issoy baynte kushera qosheeshe goochi gochch kessishenne oykkidi dizayssi beettes etikka baynte huphe bolla qophe wothtizayssinne bayntaw dummatiza mooma'idayssi erettes

hayssan issi yelagi yelagi ekkiza asati ha simmidi wanta kushen puxe oykkidi biitheppe issi issi abata pitishenne dentishe dizayssi keype malalizayssa gidoga tani eras.

hayssan keehi lo7iza asfalte gaxara keehippe mooretiza ogeza lo7etiza asati beettosona etappekka iya baggara eti kessiza qoshesha caaniza makinikka beettes

hayssan cora asati salafettidi eqqidosona eta giddonka macikka addekka de7eesi macatikka daro baggati hu7e bolla sharbe xaaxidi naxalekka bolle baggara ma7idi de7oosona

hayssan kehipe lo'iza kehpe malaliza issi mobaylezi beettes akka i oonakko erikke shin maxako attumakko erettenna kushen oyqqidi beettizeyssi beettes botta xuufekka silke bolla beettes

hayssan issi heedzdzu asati eqqidayssati beettosona etappeka nam7i adde gidishin issinna macakko etappeka guye baggara issi kifile giddon diza asati beettosona

ha7i ta hagan xeellishin daro asati ha baggara uttidi de'osona qasse ya baggara issi macasiya eqqada ya bagga xeellashe kushe bolla waraqate oyqqada da'us ippeka sinthe baggara payda giza xufe de'es

Hayssan tha xeellishin keehi malaleza miishi taasibeettes ikka aybe giza gidikko tophiya giddon imettiza fayda giza matawuqe bessi de dees ikka daro malkera daro baara lo'iribeettes

ha issi qiiba naay ha simmidi xeellizayssi attumakko ha naaykka ma7ido ma7oy timirte keetta ma7o gidishin appekka ya baggara issi as eqqidayssi erettes

hayssantayyo salo misatiza malkera diza xuufeza bolla beettes hayssa bolla qasse bootti boottarannekka si xuufeti xuufeti beettosona appeka giddon payda itopphes gizayssi ee

hayssan keehippe daro xuufe beettees ya baggaranneka ha baggarakka daro samdarediya giddonka coo melakka xaafetira xuufeti beettosona pude baggara issi baggara bica kalarenka xaafetirabi deees

hayssan issi laapun gidiza attuma asati eqqidosona etikka ubbay ambasadere giza may7o ma7edosona eta giddonka nam7u attuma asati paranjatten etappe guye baggara payda giza suufe deees

Hayssan issi guutta naya uttadus akka timirte keetta may7o mayara uttadus ippekka sinta baggara fayda matawu qimazagabiza miishay ubbay giigid uttides appeka ya baggara darpheza bolla piise uttides.

hayssan toophiyan kihipe erettiza lalibela giza keetta ammanon diza asati ubbaykka ortodokse asati kushe bolla mitte oyqqidi puda baggara hu'e bolla carqe xaaxidi eqqidayssati taasi beettosana

Hayssan keehippe cora asati ya baggara yuushuwan uttidi issot issuwa xeellidde haasayoosona eetikka issippe uttidi yaa ha xeelettizay aybisse giikko issippe naqaasha ezggiidenne issoy issuwas sissidde de7oosona.

kowaase kaasanchati ha simmidi issi addey xeellishe deees issoy qasse gede bagga xeellishe deees na7ati zokko zaaridi eqqirosona issi shura beyas zokkon tammu quxure deees issoa zokkon qasse laatamanne na7u quxure deees

hayssan cora asati ya bagga simmiri ha baha zokko zaaridi eqqidosona etappeka macikka attumikka de7es eti ya simmiri xeelliyosan tophiya banderay dalgiri kaqetidi beettes eta giddonka daroti dumma dumma may7o ma7idosona

hayssan cora asati gede bagga simmidi issife hemettishe dizayssi eretes etikka ubbaykka duge simmidi hemettishe dizayssatappe issoy giddon issa yohaasiyshenne odishe dizayssi eretes eetappeka issoy xeellishin chayna misates

Hayssan cora asati beettosona etikka daro bagga asati gammo dunguza maa'idi uttidosona etappeka sinte baggara bootta shurabe ma'ida na'u asati uttidosona etappeka issoy hu'e bolla qoophe wottidi ayfe bolla maxardere wotuth.

Haysa ta xelishin kehippe lo'iza besa bolla orphiley uttidi de'es appeka ha bagara daro attuma asati appeka gatha gelanayo eqidi xellosona ha bagaraka nam'u asati kushe denthidi

Hayssan ta xeellishin taasi bettizay issi keeththa giddon daro asati issippe uttidi tobeta tobizayssi beettes ettappe giddonikka issi xarphezi dees bollakka ciishi uttidayssi taayiyo beettes

hayssan cora asati issife oyde bolla uttidosona ha baggarakka daro asati issife haasiyosona ya baggarakka de7oosona etikka ubbaykka suutta immanassinne suutta tal7anas giirirayssati de7oosona

hayssan issi heedzdzu maca asati taassi bettosona etikka baynta kushe bolla issi oyddu mizane diza miishe ha zaaridi oykkidayssi maata malke woykko cililo malkera dizayssakko

hayssan zaro lo7iza asati shiiqiri issife utiri tobedato bishe waraqate bollaka xaafide de7oosona baggati xoqu giri deoosona baggati duge hokkidi de7oosona ete sinthenka daro baaxi de7oosona

Hayssan kare biitta efiza waraqateza ekkanasyiira asati ubbay eqqiri issi gita keeththe giddun ha simmiri coro attuma asati aykko ba haasayishenne tobishe bessishe essi attumasi deees.

hayssan keepe lo7iza mishire eqqadus appeka sinthe baggara madireke eqqides a bollekka mayke issoy dees akka ba kushey bolla issi mayke oykkada ha simmada xeellashe haasayawus

hayssan daro asati de7oosona etikka kehippe lo7iza may7o ma7iri de7oosona ubbaykka so keetta gita keetta gelishe geelishe issi macaseyoo abeba immo sona

Hayssan kehippe lo'iza daro attuma asati de'oosona etappeka issoti issoti yelagga gidishin issoti issoti kehippe ceegira asattenne etappeka issoti issoti kushe bolla abeba oyqqiri de'oosona

ha attuma addey mayke ba kushen oykkidi haasishe dizayssi beettes ikka ma7ida ma7oy keype lo7izanne gaxe gaxe baggara gammo dunguzay dizayssi keehipppe beettes

Hayssan issi coro asati issi keeththa giddon uttidi tobe to bizayssi taassi beettes eta giddonka daro pooliseti dizayssi taassi beettes darotikka hu7e bolla qoobe wottidi dizayssi beettes etappeka sinthe baggara issi xarphese bolla dawtari uttidayssi beettes.

Ha asati ubbaykka asa nayti iitabappe nanganawu kawoy wothtido asata gizishin ete sunteka poolise geetettiri xeexettes eta giddonka macikka addeykka de7ees eta hu7e bollaka issoto issoti phaado dishin issoto issota bolla demmo aykko hu7e bolla qoophekka dees

hayssan issi wolqama adde uttides izikka diza bessay awe giikko poolise daaba misatesin izanka diza bay aybe giikko sinte baggara keeygita wolqama xalphezi dees a bollaka tophiya bandiraynne issi issi baati de7oosona

Hayssan cora asati uttidesona eteppeka ha baggara dizayti asi mooro oottikko qachiza asata gidishin ete suntekka poolise geetettes eteppeka sintheera gita xarphezi bootaqalamenti etidi uttides.

hayssa bessan taa xeellishin daro pooliseti de7oosona etappekka dumma dumma hara asatikka de7osona daro pooliseti kushe xaaxidi uttidayssinne hu7e bolla baynte koppe wottidayssi beettees etappeka sinthe baggara issi xerphezikka beettees

Ha bessan daro kaameti beettosona he kaame miyenka coro asati dizayssi issi ichashu gissiza asati beettosona he kaame giddonka qasse isi isiya bessan asi dizayssi beettes appeka guye baggara keetti dees ha makinikka poolise makinakko

xeellishin daronne gita gidida asati hayssa bessan ogeppe gaxa baggara eqqidi de7osona etikka ubbay ta xeellishin ubbikka polise misatizaysi beettes etikka daro bagga asati hu7e bolla ay bakka wotti bokkona issi heedzdza misatiza asati hu7e bolla qoobe wottidosona

issi wolqamanne gite haaththe bolla haaththa bolla efiza jalba bolla issi ichashu attuma asati uttidosona baggati hu7e bolla carqe gooxidi baggati hu7e bolla koppiye wottidi uttidosona

cora poolise taranne issi dunguza mayra adderanne issi coo giiri coomowa mayra addeyaranne issife shiiqir dabbo qanxosona

Hayssan cora asati uttidosona daro bagga asati gaammo dungguza mayidi uttidosna eta giddonkka macca asi de7eesi etappeka sintha baggaara xarpheeza bolla daabboy uttidesi.

ha bessan tophiya kawoy abi ayme deranne issi attuma adde paranja gidirayssi issipe eqqidosona etappe guye baggarakka tophiya baynderay dizayssi beettees etappeka sinthe baggara xuufekka de7ees

Hayssan beni Itophiya kawoy axe yohannisa geettetizayssi haa simmidi eqqides izikka keehippe lo7iza pholqqi pholqqiyakawo ma7ota ma7idi xeessa bolla aykkoba qachidi de7ees.

hayssi ufaysizanne asa woznas xeellishin keyppe lo7o ba bessiza sissiza miisha diza kumiza keeththa giddon kawo abikka asaykka cora asaykka shiiqidi uttides

hayssan tobetoppiza bessan cora asati uttizayssi beettes etikka baynte sinthan dawutara wottidi iskirptora xaafishe xaafishe dizayssi keepe malaliza miishakko

hayssan daro attuma asati beettosona eta giddonka issi heedzdzu asati hu7e bolla koppiya wottidosona etappeka nam7u qeeri nayti oyde bolla uttidi eta ya simir xeellosona etikka dizay timirte keetta kilaase giddonakko

Hayssan keipe coranne keype daro gidiza asati issife dizayssi beettes etikka keyippe eta wezna azazantirabi dizayssa gisha soyso sinthan yeekkishe doossona

hayssan keehipe lo7iza keeththe giddon daro asati uttidosona etappeka sinthe sinthe baggara siya bokko bootta misatizabay uttides etappeka giddon issi attumana eqqiri kameerara asa qaraxishe dees

hayssa bessan cora asati uttidosona etappeka sinte baggara darpheeza bolla haatti ciishshi daro baati uttidosona etappeka giddon issi attumade eqqidi guye bagga xeelles

hayssan keehi cora asati de7osonakko etikka baynte kushen toorey oykkidinne naxalekka baynte bolla ma7idageti beettosona etikka gammo dunguza ma7idayssi erettesikko

Hayssan heedzdzu asati ha xeellishey beettosona etappeka nam'u asati maca gidishin issoy attumakko etikka sinthe baggara dawtara wottiri issoy xaafana hani shedhes issina qasse coogara kammada wottadus etappeka guye baggara daro waraqatera xaafetiradeees

hayssan issi keehippe lo7iza keeththan issi lo7iza asati coridi ha simmidi eqqida issi beettes etikka lo7ira mawama7iri eqqida issi beettes itappeka ha bagga gaxara macas ye bagga gaxaraka macas dees kare baggarakka asi diza ssi beettes

daro asati issife shiiqidi tobeta tobishe dizayssi hagan beettes tani xeellishin hayssan attumikka daro macikka de7es issife uthira asa giddon ubbikka doone bolla dariza asay maske woththira hissi beettes issi asika hu7e bolle koppiyo wottida issi beettes.

keehipe daro asati issife shiiqidi tobiza bessan dawutara kushe bolla oykkidi toy bolla wotiri xaafide de7oosona etappeka guye baggara baado diza oydey de'ees etikka kushen

hayssan heedzdzu attuma asati beettosana etikka uttira oydey kareta gidishin etappeka sinthera issi xarphezi deees xarpheza bollaka sinta qucciza cca wiikko qucciza softe deees etappeka guye baggara daro malkera diza magarejji deees

hayssan keehi lo7iza asati uttidosana sintha baggara attuma asati de7oosana etappeka guye baggara mela diza oydde dees etappeka guye baggara issi macca na ya beettawus ubbayka shiiqidi tobeta bessan uttidosana.

Hayssan issi lo'iza mishiriya bayo yetettiza posta bolla diza ba aybakko pogada beyawus appeka iza kessizoy issoy borsa gidishin hara bi dawutari ha baggara dizayssi beettes ippeka goye baggara wogga oydey dizayssi beettes

hayssan ta xeellishin daro asati issife shiiqidi uttidosona etikka huphe bolla qoophe wottidosona eti wottido qoophekka boottatenne etikka attumakka macikka daroti de7oosona

issi ichashu gakkiza asati oyde bolla uttidi baynta kushe xoqoottidi de7oosona etappeka nam7ati maca gidishin heedzdzati attumakko etappeka sinthe baggara telefizine de7ees a giddonka kowase kaassa be ishe de7osona

hayssan ta xillishin keehippe gal7iza misatiza kaame bolla kathi caaneth uttidayssanne asikka daro asikka caanetiri tuccetiri bizayssi beettes etappeka nam7u asati gaxa baggara dizayssi bothe mauma7irayssi beetees

hayssan cora asati uttidi attume asati uttidi baynte kushen gose oykkidi nam7ati de7oosona issoy goose kiwo garsen garsen biitte bolla wottizoyssi beettes goosekka keepe daro baata uyanau maaddes

Taw hayssan kuwaase kasanchati beettosona etikka ma7ira shurabe bolla topheyo bayndilay dizayssi taassi beettes eti gixxira surekka zo7o gidishin ubbaykka kowaase xeeqano pude simmidi woxxishe dizayssi taayyo beettes

Hayssan coro asati miicishenne kaa'ishenne beettosona ha baggara qasse co'u giida macaseka beettawus issinna issina qasse kirare oyqarakka beettawus issoti qasse ha baggara tukke uyishe ubbaykka uttirosona issinna dendara tukke immawus

hayssan keehippe coro asati uttidi giya gaattan daro baata bayzeettes eta giddonka issi mishiro eqqada zokko bolla naa ba7ada eqqadus etappeka ha baggara issi attuma nay uttidi shunkurte bayzees

hayssi kitagi ekko ha giya giddonikka daro baati dumma dumma qommo zal7eti zal7ettanaw dandayosona ha sinthe baggara ta xeellishin daro asati urqappe medhettiza oto bashe yididayssa ta bayzi asati de7osona

hayssan keehi peeqi banayti issi timirte keeththa giddon uttidi beettosona etikka uttira oyde bolla baynta dawutara sinthe baggara wottiri baggati kokkiri baggati issoy isso qoommiri issoy issoy guyekka sintheka xeelliri deees

Issi gita giya giddon daro asati pudenne dugenne biyageti beettosona etappekka ha baggara issi issi asati uttidi zal'egi beettes eta sintanka shunkurte timatime santay dizayssi beettees

hayssan cora asati de7oosona eta giddonka daroti tophiya baynderay xaafetido shurabe maa7idi de7oosona eta giddonka dariya bagga asay bica shurabe maa7is etikka daro baggati waassidenne cenguride de7oosona

Hayssentha xeellishhin keehippe lo7izanne keehippe cil7iza maataynne mitati corati dizayssi beettes appeka giddo bessani issi zo7o qorqorora diza keeththi beettes appeka ya baggara mabarate pawulekka beettes.

hayssan nu be7e wode daro bessani diza keeppe malaliza baati hayssan beettosona hayssika topphe giddon inxoxo parke giza bessakko hayssika gelishin bessa bolla diza doometta bere beettes

dumma dumma asati dumma dumma malakara diza ma7o ma7idi dare bagga asi bootta ma7o ma7idi gede simmidi issi bessara boossona eti diza issi bessaykka keepe cil7hiinne keeppe lo7iza bessara boosona

Hayssan keehi pe cil7ida bessay beettes ikka keepe denba gidi uttin giddon giddon miti daro mitti eqqe qiri de7es appeka giddo baggara issi adusse oge beettes ya gaxanka shaaray beettes.

ha misilen dizay si aype giza gidikko dorze ooththiza dorze giigissiza keyppe malaliza asa nay maana dandayiza dunguza geetettiza issi isi biitta qoncesiza miishakko hayssa nu beyishin keeppe malales

Hayssa na'u macanayti keehippe ufaytidenne keepe miicide asay izana naytiyo bessan biidi makine bolla baggara hu7e bollan keer uttirosona etappeka issina hu7e bolla manaxire wottasu issina hu7e bolla koppiyoy wottasu'.

Ha bessan daro asati dizayssi taassi beettes guye baggarakka issi dereti dizayssi beettes hega sinthan eqqira asatikka ubbay dariza baggati issi attumanne nam'u attumati atto bare ubbaykka bootta mawu ma'izayssi taassi beettes

hayssan keewippe malalizanne keewippe ufaysiza keetti taassi beettees keettayka gatteppenne mitteppenne oosettiza keetta gidishin appe sinthe baggara issi macase eqqada pude keeththe oyqqada de7awus

Hayssan asati uttidi asho ixishe de7osona tamikka pude simiri asho bolla lacishe dizayssi beettes ashoykka mite bolla uttidayssi beettes nam7u asatikkay baggara uttidi mishe dizayssi beettes.

hayssan issi yela ganati sinthe baggara eqqidi beettosona etappe guye baggarakka cora cora asati dizayssi eretes etikka ma7iza ma7oy booththa gidishin nam7ati qasse xeesse bolla banta shamize qachidi de7oosona

Hayssantha xeellishin daro attumanney maca nayti ha simmidi yizayssi beettes issi denba bessa bolla uttidosona etikka ha baggara qasse dizayssi maata cil7a maatay ha baggara de7ees etappeka ya baggara mithati de7oosona.

hayssan issi awappe ashshiza shempanasikka inje gitiza miishe giddon issi maca naiya uttada giddon de7awso caammekka shoddara giddo gelara uttara da7awus

Issi adussa asfalttey beetees appekka pude agga gaxaara woraykka beettees appe ha baggaaarakka mabiraatiya pawleyyne shubottikka beettoosona.

issi keehi lo7ezibettiza haattappe ha bagga sintha baggara issi macanaya gammo dungu za mayara garsarakka qunxe giza sure aattada yaata daha simmada eqqada micashe de7awus

Issi dalgganne Gita gidida gibben gaathan daro Asati shiiqidi eqqidi issi attuma na7ay oottiyoga be7iosona etikka be7izay aaze giikko mazabiidde de7iya mmashine ziqqi gididi xeellosona.

Ha bessay ta xeellishin issi mangiste ooso keetta misatizayssi eretes heyssa bessanka nam7u attuma asati de7ishin issoy uttidayssa issoy qasse eqqidi appe pooto ekkizayssi tayo beettes

Hayssan issi usuppuna gakkiza asati uttidayssi beettes eta giddoppeka issi macasiya kokkada waraqase bolla xaafa shedizayssi beettes ha baggaraka diza asati aype bolla aykko banna aayye wothi shedizayssi beettes.

hayssan daro asati beettosona eta giddonka na ati inde gidishin heedzdzati attuma asakko etikka yiira gaasoy amazagabettana giiri yiiri issoy uttidi ayfe bolla aykko ba wotis issinna qasse komputere xeellous

Hayssan daro yelaga nayti beettosona etikka macanne attuma asati beettosona eta giddonka issina toqotara janxela oyqadus etikka salpen salabetide eqqidosona

Hagan ta teelishin cora asati beettosona eta giddonka heedzdzu nayti dumma malake kootey bollara ma7iri eta sunta xaafosona daroti asati salafetir eqqidosona.

Hayssan cora asati oyde bolla yuushon yyiiri uttirosona etikka attumanne maca asay coray deees etikka mazagabettanau yiiri uttirosona

hayssan daro attuma asatinne maca asati beettosona etikka banta sunta mazaggabissanaw yiidi eqqidosona etappeka issoy aype bolla wottidi utis issinna komputeren xaafaydey maca ne'iya uttadus

daro asata kuwaase kaa'izayssi keeheppe maaddes bollakka mintes hayssa nayti kuwaasiya kaa'zayssi toye kuwaase gidena dishin kushen pude pude baqqidi ka'za kuwaase gidishin keheppe malalees

Hayssen issi guutta nayti ha simmiri woxxishe dizayssi eretes wottikka asa naytasi keehippe daro go7a immiza miishakko ikka issi issi isportetan madabettiza miisha gidishin ha woxxiza nayti dumma dumma may7o ma7idoson

kuwaase ka7izayssi keefippe ufaysizanne keefippe lo7iza kaassa qommokko ha kaassanka diza nayti issife nam7u nayti yega xara pude guppizayssi beettes issi attuma nay gede simmidi bizayssikka beettes ha bagga gaxaraka isso etappe dummatiza ma7o ma7idi ya bagga simmidi eqqides

hayssan daro naati ko7aase kaayiza nayti issife qoomettidi eqqidosona issinizokkon laapumpaydoydees issinizokkon tammanne uddu pumpaydoydes itappe ha baggara qasse bica mayo ma7ira asati

Hayssan daro kowaase kasanchati de7osona etikka dariza baggati zo7o malkera diza ma7o ma7idi eqqidosona etappeka ha baggara eta tamarsiza issi pootta shurabenne kareta sure gixxida attumadde eqqis

Haysa toho kuwase ka'iza nayti betosona toho kuwaseka kehippe ufaysizanne asi xelidi ufayetana madiza misha gidishin ka'iza naytasika bollas kehippe lo'o go'a imizaysako

kuwaase kaa'iza bessan dalga bessan keehippe coridi diza asay ha simmidi uttizayssinne eqqizasati beettosona etikka daro asa gidishin dumma dumma malakera diza ma'o ma'idosona

hayssan daro kuwaase kaassanchati beettosona etikka ufayxishenne buraqishe guppishe de7oosona etikka hagan bessi ufaysaza beyidi kareppe woxxi woxi geliza issi issi asatikka de7oosona gaxarakka guppiza asati de7oosona

hayssan issife kowaase kaayeza nayti ubbay baggati sinthe baggara gulbatin baggati guye baggara eqqidi cililo malkenne kareta malken diza malaya geetettiza maw7o ma7eri uttirosona eteppeka sinthe baggara issi kowaase uttis

kowaase kaasanchati hayssan ta xeellishin de7osona etikka kowaase kaasanchati baggi adusse gidishin baggi qanthe gididayssi beettes ubbikka dumma dumma malke ma7idosona

hayssan ta xeellishin keehippe yelega gidenna issi attuma addey kushe baaga na7u kushe xoqu oottidi kushekka bolla miccidi eqqides atirenka tammanne issi quxure xaafettira shuraabe maa7idi eqqides

Hayssancora asati ha simmiri yiizayssasi beettosona etikka ubbi attumakko etikka kuwaase ka7iza kassanchatakko etikka ma7ira ma7oy boottaranne salo mitasira malkera diza mawokko aeta ulo baggarakka.

Hayssan daro yelaga nayti beettosona eta giddonka daro attuma nayti de7oosona etikka issi attuma na7a dhoqoottiri tookkiri gedenne kushshenne oykkiri asa giddon bessosona.

Hayssan issi laapun gidiza nayti beettosona etikka kowaase kaassanchesakko laapun afatappeka usuppun ati salo mishatiza malke maydosona issoy guye baggara issi bica bessiza mawa maa'idi eqqides issikka ha woxxishe doosona

hayssan beni beni wode asati gita gita asati siyiza teeppenne issipe fiidokka bessiza miishay beettes qassika sinte baggara dimxe gujizanne qannasiza miisshi dees guye baggara qasse epemesi anassi issife pude eqqida na7u mitati beettosona

Hayssi duuru giza shuchchay issi nu baatire xompe bolla dulle baggara gelsikko keehippe nuussi poo7o immizanne keehippe asa maaddiza omarsiyo saateyan ekkidi xompikko poo7oy baynna saateyan maaddizayssakko

Ha heedzdzu asatappe nam'ati chayna gidishin issoy chayna gidenna etikka ha simmidi eqqidi xeellosona ete sinthenka teknologeppe giigettiza miishay ha baggara eqqides

Hayssi keehi tamaniza asati xoqa toqa bessan diza asati qoppiri oothtiza miisha gidissin izikka ayba geetettizi xeeseti giza gidikko teknologen oosetiza miisha geetettidi xeesetes daro ba nuna maaddeno dandayiza miishakko.

Hayssantha beishin nam7u malkera diza gita miishi dees ikka ay ba ooththekko erettenne dikkokka taassi i oottizay teknologeppe medhetide ba gididayssi saayyo keyppe erettes.

Hayssi keehippe lo7izabakko daro bessan daro bessan hayssa katamasikka gaxxareyasikka ba may7o kaqanassinne ba may7o keehippe malalo bessan wottanasi maaddiza miisha gidoge erettes.

hayssi asa naata keehippe lo7etanawu dandayizanne dumma dumma misilesa ekkanaw danda7iza miisha gidishin hageekka ayba geetettiri xeeseti gira gidikko ha suntayka kameera geetettiri xeesettes

Issi efisoone giza kareta maashine dees anka quture xaafiyosay ha simmiri dees ikka waraqata pirinte oottes.

hayssi taassi xeellishin jenereeterey bayzettiza bessa misatis appe ya baggara nam7u attuma asati uttirosona eti bayziza iqay keyppey maaddiza iqattenne ikka mabraatey baynna wode nuusi mabraate immizaykka

hayssan kehipe cora kaameti beettosona etikka keepe tophiyayo daro go7a daro maado immizayssa asi ubbi erizayssi keepe qoncekko isikka asfalte bolla eqqi uttidakko

ha bessan nu beishin cora asati gede simiri issi oydda gakkiza asati gede simiri saykile laaggishe aspalte gaxin de7oosona isika laggiza saykile keepe lo7izayssa gidiyoge erettes

Keehi gitanne wolqama gidiza haaththe bolla issi issi asati coridi yiidi baynta jalbara bollan eqqidi duge xeellidayssi keehippe beettes hetikka dariza baggati ubbikka attuma gidoge erettes

Hayssan keehippe gita gidiza makinati beettosona qoodanka eta ta xeellishin keehippe corattenne etoka daro maadoy deees daro saa canedi daroyqa efanasi maaddosona

Hayssan keehippe lo7iza asppaltte bolla maakinati eqqidosona issi makinaykka ha baggaara kaamera sinthe baggaara eqqis issoy ya baggaara qasse gaxi baggaara de7iyagey zo7o gidishin ha baggaara duzayti ubbayka karettakko.

hayssan ta xeellishin issi baggara duge simimiti eelida haastayde ishin issi baggara qaha gaxa baggara qasse maase bolla issi jalba degagge uttides ya baggara qasse ta xeellishin isti dere beettes

Issi wolqama kaame gede bagga simmidi ogera bishe sh diyayssi beettes ikka oge aspalte oosettizayssa haatte ushsishenne haatte dule baggara gussishe gede bagga simmidi bees.

Hayssi keeppe gitanne keepe wolqama gidida kaame beettes izikka gade goyizayssanne oge lo7etiza miisha gidoge keepe erettes

hayssanta xillishin keehippe lo7iza saykile giza miishi de7ees assi daro malke issi na7u qommo malkera oosettizayssi issi simmintoppe oosettida asfalte bolla eqqides amiyenka asati dizayssi beettes

Hayssan taassi issi keeththi beettes issi keethtasintenka issi saykile eqqisa yssi beettes ikka laagetizanne oge baana maaddiza miisha gido ga ubbaekka erettes

ha issi wolqama haaththe gaxaara gede simmidi nam7u gimalati bizayssi taayo beettes appeka ha baggara issi ta xaaqe may7o misatiza maoma izayssi hu7e bolla qophe wossida attuma asi beettes

Hayssan issi attuma adde ogelo'etiza kaame bollara eqqiri beettes ha oge lo'etiza kaamesika goomi keeppe yashshizanne keeppe biitta hirxidi yexizayssakko

Hayssan ha7i ta xeellishin issi heedzdzu attuma asati yalagati beettosona etappe sinthe baggara issi kaamekka bootta qalamenti ettida issi beettes etappeka ha baggara issi wogga xarpheza bolla zo7o qalamera diza shuboy beettes.

Keehippe daro asas injetiza saykile giza miisha ha simmidi coro asati laggishe oge gaxara yizayssi keehipe marales etikka huphe bolla wottida qoobe aybakko karetikka boottikka zo'oykka dizayssi erettes eta shurabekka daro malkeo.

hayssan keehpe coranne daro gidiza kaameti haa smirka yaas mirka bizaageti beettosona eta garsanka gaxxera gaxara cora asati dizayssi beettosona ha makinekka oge lo7etiza makinakko

hayssan cora asay kaame bolla kiyana giidi issoy issara woretide woretide kiyage beettes etappekka issi macasaya kushe bolla salena oyqada hu7e bolla shaashe goxada issinna qasse ba bolla sharbe maada yidassi beettes

Keehi lo'izi giigiza shuchcheppe oosettida oge he shuchcha ogekka aybe geetetti gida gidikko kobole oge geetettiza oge bolla ta gede xeellishin motorekka oge gaxen eqqis ogeppe gaxxaraka daro keethtati mayo keettati tuke keettati beettosona.

Hayssan keeppey malalizanne keeppe lo'iza haaththe bolla cora asati issi jalba bolla caanettidi gede simmidi bizayssi beettes etikka dumma dumma ma'o malkeza maa'iri dizayssi beettes.

Hayssan cora kaame ta si beettes appeka kaame bollan issi attuma adde aykko ba shiishi shiishshi qachizay si beettes appeka garse baggara cora asay baynte kushe doqu oottidi attuma adde bessi shidia zi beettes.

hayssa gitanne dalga gizida oge beettes ikka aspaltara oosetisikko a bollakka motorera ha simmiri yiza asati de'oosona appeka ya baggara issi attum addey gede simmir bees ogeppeka gaxa baggara qasse mithikka beettes

keehippe lo7iza asfaltey bolla ha simmidi bootta qalamera ti7ettida makinay yees ogeppe giddo baggarakka keehi cil7ida mitati asfaltey na7u baggafe giddon eqqirosana appeya baggarakka asati boosona

Hagan gitanne dalga gidira haatta shaafay beettes a giddonka issi mishira eqqara haatta duuqawus issi qeerina ay qasse so medoossa gidira hare bolla haatta caanidi efishe beettes.

gita dalga aspalte bolla cora makinati ha simmidi yoosona eta bollaka sinta baggara daro ciishshay qashetidi uttis eta miyanka asfalte gatan daro nayti doossona

Hayssi asa na xeelishin keehippe malalizanne keehippe wozina ufayssiza miisha gidoge eretees. Hessikka aybe giiko keehi wolqqama keethakko ubbu asika ha besan danawu amotees.

Hayssa oge bolla issi shuthatiza shuchchati daroti daroti de7oosana ega bollaka nam7u asati gede simmir bizayssi beettes issoykko qiiba naa appe sintha baggara wogganne gita malaliza keeththay beettes.

hayssan ta xeellishin keehippe gita gissiza keetti taassi beettes iza yuushanka qorqorora zo7oqalamenti ettiza axireekka taassi beettes appeka sinthe baggara mabraate pawole pude thoqu girayssi taassi beettes

hayssan issi heedzdzu asati taassi beettosona etikka kushe bolla issoy mayke oykkidayssi beettes eta giddonka issoy keehippe doonza gididayssi beettes eta sinthenka xarphezi de7ees eta sinthenka xarphezi bolla haatti hayllandera dizayssi beettes

ha keehippe malalo hanazan kixettiza keeseti pude xhoqu gidayssi taassi beettes ikka yuusho bolla issi issi baggara duge simmidi cil7o mitati dizayssi beettosona hagan daro asi daana amothiyo keetta gidoge erettes

Issi gita hooqe matan issi attuma addey bilokete bolla uttis qappe guye baggara yssi simmintoy heedzdzi oyda malay dees.

hayssan issi oyddappe xoqqiza asati de7oosona etikka daro baggati ambasadere maa7idi eqqidosona etappeka na7ati ha baggara haasayide kushe bolla waraqate oyqqidi de7oosona ya baggarakka na7u attumati haasayosona.

Hayssan keehi gitanne malalir lo7iza keettay deees agattanka daro nayti eqqidosona eta giddonka nam7ati kamera oyqqidi haa simmi eqqidosona ha baggara makinikka beettes makina bollaka issi attuma asiiqa oyqqidi eqqides.

hayssan daro asati taassi beettosona etikka timirte keettappe anjettidi ki'idageta gidishin huuphe bolla qoophe wottidosona eti ma7ida ma7o bollaka zo7o miishaynne gaxara gaxxara qasse karetabay diyayssi beettees

Hayssan keehi lo7izanne keehi ufaysiza xeellanasikka keehi malaaliza wogganne gita gidiza keettay de7ees;ikka issi baggara simmintora oosettida gidishin giddon giddon mastootekka beettes.

Hayssan taassi cora asati beettosona etappeka issi attumadde duge hokkidi komputere xeellizayssi beettes hankoti ubbikka duge oyde bolla uttidi baynta oyde bolla zeempidi dizayssi beettes etikka uttida oyde so'o gididayssi beettes.

Hayssan ta keyppe malalethidi ha xeelishe diza asata thaani beyays eta giddonka macikka attumikka de'ees attumatikka issi issi attumatikka baynta ayfe bolla maxaxara wottida issi issi macatikka de.oosona darotikka ha xeellosona.

Hayssan keyppe katamatiza bessan diza timirte keetta bessan diza asati issipe eqqidi ya bagga xeellishe de7osona heyssata giddoppeka issoy paranje gidishin hankoti topphe asagidoge erettes

Daro gita macatinne attuma asay maraqetidi issipe uttides eta gaattanka issinna ciishsha oyqada kiyo bolla wottadus

issi timirte keettan issi klaasiya giddon cora oydeti darphezaaranne uttiyo oydeyara dees sinta baggarakka saleeday dees

hayssan tani be ishin timirteketta giddon uttira naata beyays hega giddonka issoy eqqidi oyde kushera oykkis issoy uttidi kushe xoqo ottiri ha xeellees

Hayssan keehippe daro maxaafa dawutara wottizo madardare bolla daradarettir uttides a giddonka daro malkera daro daro coro cora malkera diza maxaafa beettes ya bagge gaxerakka issi xarphezeppe guye baggara macasikka eqqadus

hayssan walayita soodo unibereste giza gibbe sintan daro asati eqqidi de7oosona baggati pude baggati duge hemettide de7oosona baggati qasse giddo gelishe de7oosona

hayssan biroppe oosettishe diza diliye beettes ikka oosettizay simmintoppenne shuchchappenne gidishin ha baggara biittikka dees biithe bolla pude baggara nam7u haatta duuqiza miishi de'es

Ha kaame asa ney oge bolla saroranne lo'i inje bessara bana go'oottizanne oge lo'etiza oge keehippe baasiza kaamekko appe gaxa baggarakka issi asa heedzdzu gitiza asati eqqida.

hayssan moorettiza oge lo7etiza kaameti beettosona etikka oge lo7etishe de7oosona eseppeka nam7u asati kaameppe ha baggara eqqirosona ya baggara qasse coro asati beettosona guye baggarakka qasse asati yayssi beettees

hayssenhta xelelishin nam7u attuma asati haaththe duuqishe beettosona yetappeka garsan naissi oyddu hayllandeti de7osona appekka issa issi attumadde oykkides yetappeka ya baggara koble giza shuchchara oosettiza oge keehipe beettes

Hayssan keeppelo'iza aspalte bolla nam7u asati gede bagga simmiri boosona eteppeka sinthe baggara issi gita caana makinay deees issi baggarakka qas pude simmara issi maca siya bawus etappeka gede baggara biro kexxettishe diza keeththi beettes.

hage ta keefe xeellishin taassi oge misates hessika haaththe bollara oykko dilli e gizayssi oosettishe wurennan dizayssi taassi beettes a bollaka biratikka ayba simntotikka ayba dizayssi beettes

hayssi coo shuchchi diza oge gidishin gaxa baggara issi naati eqqidayssi beettes gede sinthe baggarakka miiza laggizi biza asikka beettes gaxera gaxera cil7iza mitika dizayssi eretes

Keehippe dalga gidiza oge bolla kaame pudenne dugenne bizayssi beettees asayka daro daro asay ka cora asayka pude duge simmidi bizayssi gaxe gaxe baggara ka cora keette beettees.

Hayssan keype lo7iza aspalte buroppe oosettize dizayssi taassi beettes a bollanka kaame gede simmidi aspalte ooththise bizayssa bolla si oyddu gidiza asati a bolla dizayssi taa yo erettes hegappeka oge bollara bishe diza asati de7oosona.

Asa ayfe xeelelishin keeppe malaliza katami beettes hayssika asfalte giza oge dizayssan makini gede simir bizayssi beettes anka daro daro keethtati dizayssi eretidayssakko.

issi bessan moorettida ogeya ogiya baasiya kaameyan baaside giigissettes etappekka gaxara issi attuma adde ekkides

Hayssan ta xeelishin daro attuma asati beettosona eta giddonka daroti ooso oottiza miisha oykkidi hokkidi bookkosona etappe sinta baggarakka gita dettay beettes.

hayssan ta be7ishin ooratta aspaltte oosettide des;he oosettiya aspalttiya bollakka heedzdzu kaame eqqides;ikka aspalttiya loyttiya kaamiya gidishin ya baggara haahosan xeellishin xoqqu gida deree beettes.

hayssantha xeelishin ogey mooretidaga lo7etiza kame yaara haayide deees appeka gaxa gaxa baggara daro naati eqqidi xeellosona eta giddonka nam7u nayti zo7o shurabe ma7idosona

issi gita keetta giddon tani be'ishin haatta immiza miishay dee'es haatta immiza miisha ya bagga gaxara issi attuma adde eqqidi haatta immiza miisha kushen oykkidi bootta koppiyye aattidi de'ees

ha bessan diza keetta misasiza miishi aybe gizad gidikko izikka haatti eketiyo bessa gidishin ikka shuchcheppenne simmintoppenne oosettidayssa gidiyoge keeyppe erettes

Hayssan cora yelagga attuma nayti issippe ooso oottiishshe dizayissi beettees etappeka ha baggara cil'idi beettiza issi ayi miitakko de'ees etappeka ya baggarakka daro mitati de'oosona etikka haatte bomba getishshe de'oosona

Hayssan keehippe gita gidiza simintora ganabayettira haatta immiza miishi beettes appeka ya baggaraacora asati eqiri ha a xeellishe eqqidosona etikka ubbay hu7e bolla bootte koppeye wottidosona.

hayssan keeppe malaliza haatti pude pude aybakko pude eqqida baara pude pude pudhigey taassi beettes appeka gede simmidi biza kaamekka haattiya tookkidi bizayssa milates

Hayssi nu xeeliza miishi haybe giza gidikko hayssi wolqama haaththe asana asi go7e immiza haaththe mecanassinne uyanas ma7o mecanas keeththe mecanas maaddiza haaththe immiza miishakko.

hayssan dalga gidiza olla garsan issi heedzdzu asati uttidi haatte bombe gissishe beettosona eta yuushonka daro asati eqqirayssi toye toye etasi beettees etikka duge hokkiri beettiza misatosona

Hayssi malalizanne keeppe tamariza asi ooththizanne keepe wolqama miisha gidogee nuusi keepe qoncekko hayssi miish ayba go7a immize gida gedikko nuusi haathe immiza baakko

hayssan cora asati de7osona etikka ubbay bomba bolla kushe zaaridi meechishe de7osona etikka ubbay dunguza qoore bolla wottera baggati qasse qoophe hu7e bolla wottera baggati kootekka dunguzara dizayssa ma7era

hassan issi lo7iza mishira beettawus akka bootta natala mayada eqqadus haatta duuqashe de7awus ipe guye baggarakka cil7idi beettiza mitay deees